Ombaanga yetu yaFNB kayi shi owala yokumbaanga iimaliwa, ihe ohayi kwathele wo aakwashigwana mboka taya landitha momapandaanda. To vulu okulanda oshinima shoye shontumba to longitha owala okakalata koye nonando ku na oshimaliwa peke.

MoNamibia otuna mo omanyakwa ngoka haga vulu oku ninga oosikopa, iipundi, iitafula taya longitha iipilangi. Iipundi mbika, niitafula mbika ohayi ya etele iimaliwa uuna ta yeyi landitha koosikola, koostola, nenge wo piishinda longo ya Namibia.

Ombaanga yetu yaFNB kayishi owala yokumbaanga iimaliwa ohayi gandja wo omakwatho kaanafaalama opo ya vule okulanda iikulya yoongombe dhawo ya vule okuyihupitha unene ngaashi pethimbo lyondjala.